salaamaaleykum suñu mbokku béykat yi ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam <breath> tey ñu ngi am mbégte ak kontaante di dalal madame Ndeye Amy Kébé directrice su <hesitation> entreprise bi nga xam ne mooy Jokalante miy yëngu si xarala yu bees yi <breath> donc <hesitation> ñu bàyyi ko mu nuyoo balaa ñuy dugg ci waxtaan bi
asalaamaaleykum <hesitation> man la Ndeye amy Kébé di jiite Jokalante Jokalante di <hesitation> entreprise boo xamante ni kuréel goo xamante ni sax fii la ñu ko taxawal Sénégal ngir mu jàppale béykat yi liggéey ak ñoom gunge leen ci fànn yu bëri waaw kay
tey ndax mën nañoo xam lan mooy Jokalante ak ci lan lay yëngu ci faram fàcce
ah Jokalante benn kuréel la boo xamante ne ci xarala yu bees yi lay yëngatu muy liggéey ak nag kuréelu béykat yi ak béykat bi ku wax kuréelu béykat wax béykat ku wax kuréelu sàmmkat wax sàmmkat bi ku wax kuréelu nappkat wax nappkat bi ak lépp loo xamante ne aajoo na ci suñu mbébét mooy naka la ñuy gungee béykat yi ba nga xam ni dina gis boppam ci li muy béy di ci dund di ci dundal ñi mu nga xam ne ñoom la nekkal ndax tey boo xoolee Sénégal téeméer boo jël ju <hesitation> juróom-benn fukk yi béykat lañ suñu mënul wax sax juróom-ñaar fukk yi kon mbay lu am solo la ci dëkk bi donc ñun ñu taxawal ne jumtukaay yu bees yii nii nga xam ne fa lañ ko mën a yëngalee nan lañ naka lañ ko mën a <noise> <hesitation> naka lañ ko mën a utilisé ba nga xam ne képp koo xamante ne béykat la lu mu war a jot ci xibaar loo xamante ne war na tax bu ko déggee mën koo jëfandikoo ci liggéeyam ba nga xam ne mbayam bi dina ci gis boppam dootul nekk rek béy boo xamante ni soo béyee ba mu jeex pare nga ci nga toogaat di xaar te ci coono boobu te doo ci yëg sa bopp donc ñun looloo ñu tax a jóg ci loolu nag ñu ciy liggéey ci téléphone donc béykat boo gis tamit li ñuy liggéey <breath> ci téléphone bi la ak comme rajo yi nii nga xam ne lépp loo xamante ne am nañ ko xibaar bu war a mën a jëriñ béykat nappkat wala sàmmkat dinañ fexe ba mu jot ci ci kallaama ba muy lakk <noise>
donc ci loolu la ñuy jublu sax ndax gis nañu ne yéen a ngi liggéey ak <hesitation> waa programme alimentaire mondial ci ptojet bii ñuy wax 4R <breath> ndax mën ngaa ñëw ci xibaar yi nga xam ni moom la ñuy yónnee béykat yi rawatina yi nga xam ni mooy jaar ci <breath> ci téléphones mobiles yi
waaw xam nga tey soo gisee programme bu <hesitation> mel ni 4R li tax mu am solo te PAM di ko di ko di ko taxawal muy ni te PAM dafa tànn béykat yi gën a néew doole ci gox bi nga xam ne <noise> projet bi foofu lay doxee <clears throat> programme bi fi muy dox dañ ci tànn ñi gën a néew doole ñu ne tey béykat bi dëgg la dina am ji <breath> dëgg la dina am na suufam am na ji am na tamit engrais boo xamante ne war na ko ci def waaye bu loolu weesoo béykat bi tamit soxla na xibaar yoo xamante ni dina jëm ci lépp loo xamante ni ci jaww ji lay jógee taw bi wala météo ndax loolu ni ji amee solo ni engrais amee solo loolu tamit noonu la amee solo beneen bi mooy ni <noise> comme taw bi ni mu daan doxee dooxee wu ko bu teyee mu taw ba mu ëpp bu subaa mu dootul taw <breath> loolu noonu béykat bi xam-xamam nu mu gën a gën a gën a sori foog tamit ñu mën koo waajal <breath> ba nga xam ni lépp loo xamante ni day jógee ci taw bi ci jaww ji ci météo bi dina ci jot ba nga xam ne dina mën a waajal boppam donc projet bi ñëw taxawal loolu ñu ñu ñu ciy joxe ñaari fànn <breath> benn fànn bi ñuy liggéeyeeg ANACIM di jël lépp loo xamante ne xibaaru météo la ci taw bi di ko yónnee béykat bi ci kallaamam ci téléphone am nga xam ne moom day toog fi muy toog jot météo bi directement donc taw bi dina xalm ndax tawu day taw mu mën a waajal tey par exemple ñu ngi ci récolte bi ñu ñu ñu ngi bojji tey boo xamee ne war naa taw kon li des ci weer bi dina tax nga waajal ba taw bi du la bett yàgg yàq li nga bojj xam nga kon am xibaar boobu am na solo xelal bi tamit mooy ni bu dee <hesitation> ku xool nañ sa liggéey ni muy demee xool jaww ji ni muy demee war nañ laa mën a xelal te soo ak ak éni ci nekk ndax du sax Jokalante mais SDRDR yi ñi nga xam ni ñu ngi ñëw jàpp ci bëgg jàppale béykat yi bëgg mu yokk ñoom tamit ñu jël leen ñu bokk ci vraiment ñu leen di remercié <breath> ñu jël ci téel mbir bi seen bopp ba xelal bu ñu war a xelal béykat yi fañ daan jotee téeméer <breath> juróomi téeméer ñuy jot ay junni junni béykat di leen xelal par rapport ak ni jaww ji mel par rapport ak seenug ji par rapport ak seen béy pour rek <breath> bés bu bojj jotee nga mën see gis sa bopp la nga daan ñàkk ci mbay mi <hesitation> bu mënta ñàkk it mu néew lool lool lool lool lool lool ba nga xam ne di nga ci mën a gis sa bopp <breath> dund ci dundal ci sa sa njaboot
<hesitation> <hesitation> daanaka loolu am na solo ndax gis nañu ni coppite jaww ji tey <hesitation> jaxase na li nga xam ni mooy wàllum mbay mi ndax na ñu daan béyee ak na mu daan tawee at yii ci ginnaaw boo ko méngalee ak ren am am am at yii ñu jëm <breath> <hesitation> am na coppite bu baax a baax baax a baax <breath> moo waral tey xi xibaar yi nga xam ne moom la waa Jokalante di yónnee suñu mbokku béykat yi ci kallaama bi nga xam ne moom la ñu dégg <breath> mu am solo lool <breath> ndax tey kenn mënatul wax bay te waxoo information climatique ndax dafa ñëw pour mottali li nga xam ni moom mooy liggéey bi <breath> donc beneen laaj bu may ñëwaat rek mooy <breath> tey service yi nga xam ne tey moom ngeen ñu développé muy ay messages voix mooy xibaar yi ngeen di yónnee ci téléphone yi <breath> ndax <hesitation> coût bi naka ngeen ko gisee ndax tey gis nañu ne projet la projet bi moom moo koy supporté <breath> di ko fayal béykat bi béykat bi di ko jot <hesitation> gratuitement te du ci fay dara tey bu projet bi demee ba jeex lan mooy nekk suite bi ak tey ku ci bëgg a bokk ginnaaw bokkoo ci projet bi bokkoo ci cible yi nan nga war a def pour bokk ci
waaw xam nga tey lu am solo nga indi mooy ni fi mu ne nii béykat yi nga xam ne ñu ngi jot xibaar boobu ci par tënku projet la te ku wax projet xam ne projet dafa am tàmbali am fu muy yem ñun nag ñu ne nekkuñu fi pour di dund ci kaw béykat bi mais naka la ñu mën a doxalee liggéey ak moom ba nga xam ne projet bi bu jeexee tamit <breath> ñoom dinañ ci mën a continué di bokk <breath> moo tax tey boo gisee ñu ngi ne béykat bi ñeenti téeméer <breath> lay fay nawet bu nekk nawet bi yëpp ñeenti téeméer lay fay bu dee wolof la bëgg di jot information météo yi ndax ci téléphone am <hesitation> bés bu yàlla sakk wala juróom-ñetti yoon ci semaine bu nekk dina ko jot ba nga xam ni dina mën a demal boppam projet am ak ñàkk a am ñeenti téeméer yaakaar naa ni nawet bi yëpp juin ba octobre <breath> fa muy tàmbalee ba fa nga xam ne fa fa la fa la nawet bi di jeexee <breath> weer yooyu yëpp benn ñeenti téeméer ngay fay ndax nga mën ci jot donc xam nga ni loolu kon xéwal la <breath> mais luñ ci bëgg ci loolu mooy ni jaww ji nii nga xam ni mu ngi soppeeku saa su nekk di yàq mbay mi lu bëri day gën a tàng di dem suñu nee tàngaay day indi ay kaña day génnee leneen ñuy ñëw di yàq mbay mi <breath> de lu des fois taw bi bëree bëri bëri bëri ba ñëw yàq tamit ji bi donc loolu yëpp mu nekk soppite jaww ji nga xam ne ku ko déggul it yaa ngi koy gis di ko dund ñu ne léegi naka la ñuy waajalee loolu projet am feeg ñàkk fi am bu fi projet amee projet bi mooy soute, ir ñeneen ñi bu fi projet amul ñeenti téeméer ngay fay boo defee Wave sax duggal Jokalante fay pour fay Jokalante di nga gis Jokalante ci biir Wave daal di fay sa ñeenti téeméer di jot message te tey boo boo jotee message yi ci sa kallaama lañ la koy jox bu dee nag beneen kallaama maanaam ci pulaar wala dara <breath> bu boobaa juróomi téeméer ngay fay <breath> boo mënul dem foofu it nga woote 202 204 202 204 soo wootee suñuy ndaw dinañ la jël te bu ñu la jëlee dinañ la laaj sa tur sa sant fan nga dëkk ak lépp pour mën a xam li ñu lay yónnee ci xibaar ndax méngoo naag fi nga dëkk ndax loolu tamit lu jot a lu jar a lu jar a wax la xibaar bi bi ñuy joxe dafay méngoo fi nga dëkk sa gox ba nga nekk ndax bëgguñu la jox xibaaru dëkk bi yëpp dañuy xool fa nga dëkk ñu jox la xibaar donc; wooteel 202 204 ñu jo gën la si jox ay leeral mën nga fay par Wave fa nga toog di jot information yi te doo sori te du ñu la sonal t(e seen mbay di na gën a yokk
<hesitation> <hesitation> maanaam si gàttal daal bu ñu ko doon tëk tey képp ki nga xam ne tey bokkoo ci projet bi ñuy wax 4R bokkoo ci ñi jot xibaar yi boo bëggee <breath> di jot xibaar yi mën nga souscrire par Wave ginnaaw boo tapé di nga gis Jokalante nga <hesitation> nga jaarale fa paiement bi muy juróomi téeméer <sniffs> donc juróomi téeméer yi ci faram fàcce mooy di nga jot <breath> xibaar bi nga xam ne bu nawet bi di dugg moom moo lay wax ni nawet bi di tëddee ginnaaw bulletin ANACIM bu muy génne ñu naan ko prévision saisonnière <breath> pour wax la ni kat nawet bi ren di na gudd wala di na gàtt pour nga xam ban xeetu jur ngay kii ngay ngay jëfandikoo bu nawet bi di bu ñu duggee ci biir nawet bi aussi di nga jotaat yeneen xibaar yoo xam ne <breath> ñoo leen di wax ni kat tey di na taw wala suba séntu nañu ay taw wala dia tàng dina def nii pour que nga mën a jël say matukaay <breath> beneen bi aussi bu nawet bi di jeex bu ñu tollee ci wàllum récolte tamit <breath> da ngeen di yónneewaat ay xibaar pour que ñi nga xam ne ñoom ñooy récolté aussi ñu xam ban période la ñu war a récolté ndax nawet bi jeex na wala jeexul <breath> balaa ñuy am ay perte mu nekk lu am solo yoo xam ne <hesitation> waa Jokalante ñu ngi ciy yëngu <breath> léegi <hesitation> ñu ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak looy wax waa PAM
waaw ñu ngi <hesitation> ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci baat bii nga ñu jox ñu wax ci rajo bi <breath> di gërëm nag bu baax a baax a baax PAM ndax liggéey bu am solo gii ñuy def ci <hesitation> ci ci ci ci àll bi ci suñu mbokku béykat yi ndax tey lii yëpp su ñu ko mënee def ñoom ñoo ci jàpp feccu liir bu neexee ndey baa jàpp ca mbagg ya wolof moo ko wax donc ñuy jaajëfal waa PAM ak seen i ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi te di di jàppandil liggéey bi Jokalante di def <breath> ndax suñu xamee tamit béykat bi mooy kan fan la nekk PAM a ci jàpp ba ñu ñoom it ñoo ñëw jàpp tamit béykat bi la mu waroon fay fi mu ne nii seen projet bi moo tax tey béykat bi newuñu ko fayal di di leen fayal béykat bi di jot ci xibaar yi donc gàcce ngallaama PAM gàcce ngallaama suñu parenaire yi SDRDR yi fa nekk tamit di ñu jàppale ci liggéey bi gàcce ngallaama yéen waa rajo yi ndaxte tey xibaar bi bu tasee <breath> plateforme bi <noise> baax na ndaam mais xibaar bi bu gënee tas ñëpp mën cee jot rajo yi ci lañ donc ñu lee di sant di leen gërëm